Daganna maate yaa mayyate? Misilete aana noo daga mayiira gamba yitewoote? Uddidhe noo uduunnino maayi bude xawisaaho? Maayi bude xawissara hasishe udiidhe no udunneeti? Qara hedo maati?

Infirastiraakcherete yaa mayyate? Misilete aana leeltanni noo minna mayinnite? Mayi horo uyitaawote? Gidsonsano maa maa amaddino? Minnate albaanni tsaanfe worroonnirichino maa xawissannoreeti?

Misilete aana leellanni noo caammi massi'nanniho? Faashinete yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noo caamma mama afi'nanni? Maa assi'nannirichooti? Mayi horono aannonkeho?

Supermaarkeetete mirte yaa mayyate? Mayi daafira xawisate hasi'ne worriinni misileeti? marichira horonsi'nannirichooti? mayi horo aannonkerichooti? Mamiicho afi'nannirichooti?

Misilete aanan leeltanni nooti mayi owaante uyiinayi baseeti? Owaante uyiinayi basera leeltayi noo mannooti maa asssitanni nooreeti? insano aye"oti?,owaantete basera noo manni ofolle noo bayiichi minu mayiinni minnoonniho?

Kalaqonna qooxeessaho yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noo huxxi mayinni huxxinoonniho? Huxxaho qooxeessaho leeltanni nooti haanja muro maa xawissanno? Huxxaho albaa higge noo doogono maa xawissannote?

tini misilete aana leeltani nooti baadi xagga maati?,marichira horonsi'nanite?,mayi xibbira kaa'litannote?, hiissine horonsi'nanite?,mayi xibbira kaa'litannote? ,

Owaantete yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni nooti mayi owaante uyiitayi no? Beettote albaa hige uurre noohu maa assanni nooho? Mahaatenso labbaaho? Tini owaane mayi owaante uyiitaankete?

Kuni misilete aana leellanni no sumudi maati? maay daafira xawisannorichooti? Hikkuy quchumira leellannorichooti? May daafira xawisate hasi'ne worroonnirichooti? Baseno mamaati?

Kuni maxaafu maati? Maricho xawisannoho? Giddosi maa maa amadino? Maayi daafira xawisannoho? maricho xiinxallinanniho? xaafinohu ayeeti?

Misilete aana leellanni noorichi babbaxxino dani uduunnicho lawannohu siwiilla, billabba, qottuwwa labbannori maati? Maaho horoonsi'nannireeti? Hiikkiichono anfannireet? Siwiila amadeyoti anga labbayoti maati?

Hayyonna bude yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni noo hayyo maati? misilete aana worroonni gimboolla maa assitannote? Kiironsano mageeshshite?

Supperimarkeetete mirteti yaa maayyaate? Misilete aana leellitanni nooti superimarkeetete mirte mayi owaante uyiitaate? Hiikkiicho afi'inannite? Hiisineno horoonsi'nannite?

Muziiqaho yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noohu muuziiqu uduunnichi su'misi maati? Mamiichono afi'nanniho? Huuro aannonkerichootinso huuro dinoosirichooti?

Tini misilete aana leeltanni noo supermarkeetete mirte maati? Marichira horoonsi'nannite? Mayii horono uyiitaate ? Mamiicho afi'nannite? Basese xawisse"e?

Kuni seensilli maa xawisannorichooti? misilete aana leeltanni noo mancho maayi budi daafira xawissannote? tini seensillu uduunnichi mama afi'nannirichooti? Maa maa assine adhinannirichooti? hiitte basera leellannorichooti?

Tini misilete aana leeltanni noo hodhishshi maati mayi hodhishshaati mayi ho'ro aannonke misilete aana leeltanni noo hodhishshira qooxote noo beetti maa assanni nooho

Muronna laalo yaa mayyaate? Murote yaa mayyaate? Mislete aana leeltanni noo laalo massi'nannite? May horo uytannote? Hikiicho afi'nani? Maaho horonsi'nan?

Kalaqonna qooxxeessaho yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni no kalaqo maati? haanja murono maati? Murote badheeeni hige leeltanni noo minna mayyiinni minnoonnite? Giddonsa ma ma ammadewo?

Supermarkeetete mirteeti yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noohu supermarkeetete mirte Hiitto assinenobhoronsi'nannite? Iseno hiikkicho afi'nayiite?

Tini misilete aana leeltanni noo muro maati? Su'miseno maati? Marichi horo uyiitannote? Tini murote mule noorichi ofollate horonsi'nanni uduunnichi marichinni loonsoonnirichooti?

Misilete aana leellanni noohu minenna gallanni mine lawanni noorichi mayiinni loonsoonni mineeti? mine gidoonni mayi mayi no? mineho albaanni hige haanja laalo labbaannoti marichooti? mayi laalo uyitaate?

Misilete aana leellanni noohu kalaqonna qooxeessu hiikiichot? Hiiku quchumira leellanni nooho? Kalaqonna qoxeesaho leellanni noo muro masi'nanite? Horo uyiitaatenso horo dinoosete?

Muronna laalote yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni noo muro mayi murooti woyim mayi laalooti? Saga'late xaqqa'minannitenso di horonsi'nannite ? Mamiichooti afi'nannihu?

Misilete aana leeltanni nooti kalaqunna qooxxeesa labbannoti maati? Konni kalaqinna qooxxeesira haanja murora badheenni leellanni no mini mayee mineeti?

Mininna biirote uduunne yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni nooti biirote uduunninna mini uduunni maati? marichinni loonsoonnirichooti? uduunnichu giddo noorichi marichooti? maaho horoonsi'nannireeti?

Misilete aana leellanni noohu kalaqunna qooxeessu hiikkuuyi ollira afamanno? Kalaqqunna qoxeessaho leeltanni nooti haanja mu'ro maayi horo uyitaankete? Kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate?

Amma'note yaa mayyaate? amma'note yineemmohu mayyaate hasi'neeti? Amma'note mini mamaati? Mayinni loonsoonniho maricho horonsi'ne assi'noonnirichooti? Marichi horo aannoho?

Hodhishaho yaa mayyaate? Misilete aana no hodhishi hiikka haranni nooho?me"u hodhishi no?hodhishshaho qooxeessaho leellanninno manchi maa assanni nooho? Hodishshuno minu giddo maa loosanni no?

Sagalete yaa mayaate?,misilete aana leltanni noo Sagale hiisine horonsi'nanite?, mayiinino qixaabinote? Sagale wore he'nooni uduunichi maati? Su'masino maati yine woshinanni hitee daga sagaleeti?

muziiqaho yaa mayyaate? misilete aana leellanni noorichi muziiqu uduunni su'mansa maati yinanni? mayi horo aannonkeho? hittoo huurono aannonkeho? marichira horonsi'nannirichooti? mamiichono afi'nanni?

Kalaqonna qooxeessaho yaa mayyaate? Kuni misilete iima leellanni noo kalaqi mamiichooti? Misilete aana leellanni noo kalaqira daa"atate ofollino manchi ayeeti? Massanni nooho? Uddirinno udiinni maa xawisanno?

Boohaarranni mereershaati yaa mayyaate kuni misilete aana leellanni noohu boohaarranni mereershi mamaati iso biifisate yine horoonsi'noonni uduunnichi maati kuni xawaabba ee noonkerichino maati haanja murono maati

Kuni sagalete mini mamaati? Maricho maricho loonsanni sagaleeti mineti? Sagale tini giddose ma maa amaddino? marichira horonsi'nannirichooti? tini massitanni noote beetto?

Daganna maatete yaa mayyaate? misilete aana leeltanno daga maa assitanni noote? uddidhe leeltanni noo uddano amxxite noo siqqo maricho xawissanno? mayi bude leellishsate uddidhino uduunneeti?

Rosu maati? Rosoho yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noorichi maati? Misilete aana leellanni noo mini mayinni minoonnoyeho? Minu giddo noorichi no maati?

Tini aante maati? misileeti aana leeltanni no aante maricho xawissanonkete? aantete giddo nori mannooti maa assitanni nooreeti tenne aantera may may horo afi'nanni?

Hayyonna budu maati? Misilete aana leeltanni noo hayyo maati? Misilete aana leellishate hasi'ne woroonnirichi haqqicho lawannorichi maati?

Tini misilete aana leeltanno koatte maati? Tini koatte maricho xawissannote? Hiikiicho afi'nannte? Massi'nannite? Mayii horo uyiitannote?

Tini misilete aana leeltanni nooti mininna dubbu saada maati? su'masi maati yinannirichooti? kaxxe uurre no base maati? qoxxeessisira leeltanni nooti haanja muto maati? Maa xawissannoreeti?

Tiraavili turizimete yaa mayyaate? Tini misilete iima leeltanni noo tiraavili turizime mamiichchooti? Tiraavili turizimete giddo leeltanni noori hodhishshu massanni nooho? Kiirosino me"eho?

Gibirinna yaa mayyaate? misilete aana leellanni noohu gibirinnu maa loosayi no?misilete aana leellanni noo manchi maa assanni nooho?

Tini dubbu saadaati yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni noo saada mini saadaatinso dubbu saadaati? Saada tini hiikka hadhanni no?

Amma'no maati? kuni misilete aana leellanni noohu amma'note mini mamaati? Isino maati amma'note leeltanni noo mannooti me'eho?

Misilete aana leellanni noohu maati? Maricho leellishannonkeho? Huuro aannonkehonso huuro di aannorichioti mama afi'neemno? Hiikkiicho afi'nanni ? Marichira horonsi'neemmorichooti?

Sicconna badoosheho yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni noo mannoti maa asitanni nooreti? Uddidhe leeltanni noo uduunino maayi daafira xawisayi noorichooti? Mannootaho qooxote noo hanja muro mayiini loonsonite

Kuni mini gallannihu maayi mineeti? maayiinni loonsoonniho? giddosi mayi no? maa horoonsi'ne loonsara dandiinoonniho? iso golate huxxinoonni huxxi maayiinni huxxinoonniho? isi mama afamannoho?

Biifisa yaa mayyaate? Biifisate yinanni woyte mayyaate hasi'neeti? Misilete aana leeltanni noorichi marichooti? Maa xawisanno? Marichira horoonsi'nannirichoti?

Sumudaho yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noo shaafeeti maricho xawisanno? Mayi budeno xawisanno? Hiitte daga bude xawisanno? Baseno mamaati?

Murote yaa mayyaate misilete aana leeltanni nooti mayi murooti mayi laalono uyiitaankete intannitenso di intannite.

Tini misilete aana leeltanni noo odoo maati? maa xawissanno? odoonniti qara hedose maati ? maricho egensiisate assinoonnirichooti misilete aana leellanni noo manchi ayiti yaamamanno?

Kalaqonna qooxeessaho yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni noo kalaqo maati? Baseno mamiichooti kalaqote woroonni hige leellanni noo manchi ayeeti? Massanni nooho?

Misilete aana leellanni noohu mininna biirote uduunne lawannorichi maati? maayiinino loonsoonniho? mamiichono afi'nannirichooti? maricho horonsi'ne biifinsoonni?

Babbaxino dani uduunichooti yaa Mayyaate ? Misilete aana leelitanni noo worime maat maa assitannote? Marichira horonisi'nanite? Mayi horo uyitannote?

rosoho yaa mayyaate? misilete aana leeltanni noo qaaqquulli maa assitanni nooreeti? oosote mereero uurre noohu rosiisaancho lawannohu maa assanni nooho?

Baattote ofollonna xagge yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni nooti baattote ofollonna xagge maati? Tini baattote ofollonna xaggera albaanni higge ofolle noo manchi maa assanni nooho? Uddirino uduunnichino maa xawisanno.

Kuni misilete aana leellanni noo egenshiishshi maati? maricho xawinsara hasi'ne egensiinsoonnirichoti? baseno mamiichooti? marichira horonsi'nannirichooti? maayi horo aannonke?

tini misilete aana leeltanni nooti adawu agaraano maa assitanni noote? adawu agaraanora qooxeessaho leellanni noo manni maa assanni nooho? maricho xawinsara hasi'ne worroonnireeti?

Sicconna badooshshe yaa mayyaate? misilete aana noo hodhishshi maati? mamiichira haranni nooho? giddosi noo mannootino mageeshshiho? insano ayeeooti?

Misilete aana leelitanni noo mannooti mayi amma'no amma'nitinoreeti? Maricho maga'nitannoreet? Uddidhe leelitay noo uduunni maa xawisannoho? Mayi bude xawisannoho? Inisanno ayi"ooti?

Infiraastiraakcherete yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni noo infiraastiraakchere basese mamaati? Xawaabbimma xaqqame noorichi maati? Maa horoonsi'neenna xawanni noorichooti? Mannootuno maa assitayi nooreeti?

Tini misilete aana leeltanni noo owaante mayi owaanteeti? Kuri qaaqquullu shiimmammaaddu massitanni nooreeti? Qaaqquulleho albaa higge uurritiwori marichira uurritinnoreeti? qaaqquulleho badhee higge leeltanno minna mayinni minnoonnite? Mayinni loonsoonnite?

Baattote ofollanna dhagge yaa mayyaate? Baattote ofolla yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noo minna haanja muro maati? Murote minnate albaa qolle huxxinoonni huxxi mayinni huxxinoonniho?

Giwirinnaho yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noo giwirinni maati? Mayi horo aannoho? Aanasi leeltanni noo murono hiissi'nannite? Hiissine horoonsi'nannite? Itate horoonsi'nannitenso hiittoote?

kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? misilete aana leellanni noo kalaqi maati? marichira horonsi'nanirichooti? maricho xawisannonkeho? mamiicho afi'nanni baseeti?

Bunu minenna sagalete mine yaa mayyaate? Kuni misilete aana leellanni noohu bunu mini mayi horo aannoho? Bunu mine ofolte noo mannootino maa horoonsidhayi nooreeti? Ofolte leeltanni noo uduunnichino mayiinni loonsoonniho?

Misilete aana leellanni noohu bunu mininna sagalete mini mayi horo aannoho? Bunu mininna sagalete mine lawannowa gamba yitiwo mannooti maa assitayi nooreeti? Ofolte horoonsidhayi noorichino mayinni loosamiwoho?

boohaarranni mereersha yaa mayyaate? kuni misilete aaana leellanni noohu boohaarranni meereershi mamaati? basesino mamaati? boohaarranni mereershira noo mannooti massitanni nooreeti? hodhishshu massanni nooho xawaabba uyiinonkerichi maati?

Misilete aana leeltanni noo minna mayi minnaati? minu kunino mayiinni minnoonniho? giddosino maa amadino? minenna gallanni mine yaa mayyaate?

Tini misilete aana leeltanni noo odoo maati? Qara hedose maati? Mayi daafira xawissannote? Kuri misilete aana leeltanni noo daga mayi daafira xawissannote? Uddidhinno uduunnichi maricho xawisannoho?

misilete aana leeltanni nooti muronna laalo maati? mayi murooti? mayi horo uyiitaate? hiissineno horonsi'nannite? intannitenso di intannite?

Giwirinahho yaa Mayyaate? Misilete aana leelitanni nooti giwirinu laalo labbaat maati? Tini haanija muro maati? Mayi laalo uyitaate? Mayi horo noose?

Bunu mininna sagalete mine yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noo mini mayinniho? Mayinni minnoonniho? Mineho albaa higge leeltanni nooti haanja muro maati? Maricho xawissannote? Mineho albaa hige uurre noo manchi maa assanni no?

Ammanote yaa mayyaate? Tini misilite iima leeltayi noo mannooti maa assitayi nooreeti? Mayi ammanono harunsitannoreeti? Mannooti guluffe noo kaameeli hiikka haare haranni noonsa? Insano hiikka hadhanni no?

Hayyona budeho yaa mayyaate misilete aana leellanni noohu billawa lawannorichi Maati? Su'misino Maati horosino maati Mayi horo aannonke? mamiichono afi'naniho?

Kuni misilete aana leellanni noo uduunnichi maati? Babbaxxino uduunnichi su'misi maati? Marichira horoonsi'nannirichooti? Mayinni loosaminorichooti? Mama afi'nannirichooti?

Bunu minenna sagalete mine yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noo mini maa assinanni mineeti? Giddosino maa maa amadino? Isira albaa qolle rarraansoonnirichi maati?

Misilete aana leellanni noorichi maati? Sase dana afirinnrichi maati? Mininna biirote uduunnichi giddo su'masi maati yinayi? Mimi biirote uduunnichooti yaa addi?

Daddaloho yaa mayyaate? Misilete aana noohu daddalu base lawannohu maati? Daddalu base lawannohura albaanni hige noorichino maati? Ofollinannirichootinso massi'nanniho?

Kalaqonna qooxeessaho yaa mayyaate? Kuni misilete aana leellanni noohu kalaqunna qooxeessu mamiichooti? Hiikko olliira afamannoho? Kalaqunna qooxeessaho noohu haanja muro tini mayii horo uyitaankete?

Politikaho yaa mayyaate? misilete aana leeltanni nooti massitanni nooreeti? giddonsa me"e gashshano no?hite daga gashshanooti? Su'minsano ayeeoti? mayii hajo daafirano hasaabbanni no?

Minenna gallanni mine yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noo mini mayinni minoonniho? Giddosino maa amadino? Mineho albaa higge uurritinoti haanja muro maati? Maa xawissannonkete?

Adawu agaraano yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni noori adawu agaraano labbannori ayiooti? Misilete aana leeltanni noo mannooti su'mansa ayiooti yaamantawo? Angansa gamba assite amadde noorichi maati?

Muronna laalo Maati? Misilete aana leeltanni noo muro Maati Mayi laalooti? Marichira horonsi'nannite? Hiissine horonsi'nannite? Mamiicho afi'nannite?

Hijaaru maati? hijaaraho yaa mayyaate? misilete aana leellanni noohuno mayiinni hananfe minnonniho? bayiichuno mamiichooti? minnate albaanni hige qooxote leeltanni nooti haanja muro maati?

Kuni misilete aanna leelani noo hodhishu uduunnichi maati marichi horro aannoho ?basseno mamatti hodhi'shaho badhe higge leelitani no hanja muro maati suminsano maati horonsano maati?

Maxaafu maati? Misilete aana leellanni noo maxaafi maati? Mayi daafira xiinxallinoonniho? Mayi daafira borreessinoonniho? Mamiicho afi'nanniho? Maxxafu aana leeltanni noo mannooti ayiooti?

Tiraavili turiiziimete ya mayyaate? Misilete aana leellanni noo mannooti mamiichinni daggiworeeti? Uddidhe leeltanni noohu uduunnuno hiikoye bude xawisannoho? Albansaanni noo sagale su'mubbansa maati? Maa maa yine woshshinannireeti? Mayinnino loonsoonniho?

Muuziiqaho yaa mayyaate? misilete aana lellanni noohu muuziiqu uduunnichi maa assi'nannireeti? su'mansa ma maati yinayi? insano hiikiichooti afi'nannihu? mayi horo aannonke?

Boohaarranni mereersha yaa mayyaate? Kuri misilete aana leeltanni noo mannooti massitanni nooreeti? Ayiooti? Mannootaho badhee higge leeltanni nooti haanja muro xeena lawannorichi maati? Insara gonnete noo mini maati?

Umu dananchooti yaa mayyaate? Misilete aana leeltanni noo mannooti maa xawissaareeti? Uddidhe leeltanni noo uduunnino mayi bude xawisaaho? Lame wedellooti mereero uurrinohuno maa assanni nooho? Insa su'minsano ayiooti?

Muuziiqa yaa mayyaate? Muuziiqaho yinanni woyite mayyiinara hasi'neeti? Misilete aana leellanni noorichi maati? Huuro aannohonso huuro dinoosiho? Hiikkiicho afi'nanni? Hiissine horoonsi'nannireeti?

Hayyonna budeho yaa mayyaate? Misilete aana leellanni noorichi buna udu'linaniricho lawannorichi maati? Mayi horo aannoho? Maricho assi'nanniho? Mayinni loosaminnoho? Hiikkiicho afi'nanni?

Umu dananchooti yaa mayyaate ?misilete aana leeltanni noo beetto uddidhino uduunni mayi bude xawisanno angasera amadde noorichi maati? iseno hiikka hadhayi no badhesee noo mannino ma loosayi nooho?

giwirinnaho yaa mayyaate? misilete aana leellanni noohu giwirinnu laalo lawaari maati? horonsi'nannihuno hiitto assineeti? intannireetinso itate dihoronsi'nannireeti.

Tini odoo Maati Mayi daafira odeessinoonnite qara hedose odoonniti Maati? Misilete aana leellanni noohu manchu maa assanni nooho? Badhesiinni noorino mannootu maa assitanni nooreeti?

misilete aana leeltanni nooti sagale labbannoti maati? su'mase maati yinanni? mayiinni loonsoonite? sagale loonsoonni uduunnichi su'mi maati? uduunnichoho gonnete leellanni noohu maati ofollinanniricho lawannohuno maati?

Tini odoo maati? misilete aana leeltanni noo odoo maricho xawissannonke? odoote ofoltinori sasunku su'minsa ayee aye yaamamanno? insano maa xawissara ofoltinoreeti.